wana azomona milange ebele nayite soki eza cofturbatie na kati soki eza nini me nazomona eza milange ebele

Awa pe nazali komona kabati moko basali yango kitoko, eza Awa liboso na ngai.

Awa na bilili oyo nazali komona lokola zamba nazomona ba nzete ebele bauti ko kata kata ba zamba ba bongisi ba nzete po batekisa.

Awa eza lokola ba joueur bazali kobina na gardien na bango nazomona awa eza lokola na stade nazomona na bato baza kote kuna esika ba fandaka.

Awa nazomona kozali eloko moko ya molai batonga, nazomonape bajardin liboso nango eza na kati kati ya balabala. Nazomona pe motala azali koleka.

Awa nazomona eza lokola aniversaire ya mwana amoleli bana ya mike batelemi bazali kosepela aniversaire ya monina na bango na monina tata moko atelemi liboso ye pe ya bana.

Nazo mona awa eza lokola machine moko na yebi te soki e salaka nini mais eza machine .

Awa liboso na ngai nazali komona eloko babengaka na monoko ya lopoto ba outil ya cuisine nazali komona lutu ,mbeli, na biloko mosusu basalisaka na cuisine.

Awa nazali komona mwasi moko eza na ba meshe ebele, bazali kolakisa biso kaka namoni na sima na ye aza lokola aza na tatouage nde nazali komona owa.

Awa na bilili nazali komona mwa sampato lokolo ya mwana mobale to ya mwasi eza na lange ya longondo.

nazomonisa a bendele eza na mwa moko ya etoile balaline moi nazomona eza bendele eza na lange mwa pondu na mwa grine

Awa nazo mona ba motard ba telemi to eza ba policier, moko aza likolo ya moto mibale ba telemi awa eza lokola eza Lokola eza na wenze Awa nazo Mona ba parapluie ebele esika awa.

Elili oyo ezo lakisa biso ba crayons eza pe na gomme nango na likolo. Ezali na langi ya motane, pembe na langi ya pondu.

Oyo ezali bafotomoa ya dessin ya badesign bato ba desinaka nazali komona eza foto ba artiste donk ba desinaka.

Awa namoni balakisi biso eza nakati ya centre ville mokoboye nazomona bato ebele bazali koleka na balabala ba mituka pe etelemi namoni papa moko esimbi papier na maboko

Na zali ko mona na desse oyo mama moko avandi na kiti mususu atelimi likolo na ye azali ko kanga ye foto.

Awa nazali komona ndeti loliloso yango balambi ondet pillaw nazomona mpe likasa mikola nyosongo loso yango nazomona batango na basin basango te eza likol ya mesa.

Awa eza lokola nazomona na kelasi moko to na ekole moko, nazomona bana bazali kosala sport to athletisme bazali kokima nazomona eza kaka bana mpasi.

Wana na zali ko mona bana mibali ba zali ko beta basket . Esiika ba zali ko beta basket na zali ko mona na nzete moko, sima na bango ya monene na ba ndaku moko eza pembeni ya nzete yango .

Nazali komona kamion moko ya monene ezali kosopa lokola mabele na monika yango etelemi.

Oyo ezali neti mutuka ya mariage eza na kati ya lopango Awa tozali eloko bokoki kobenga na lingala likwela.

esika nazali komona awa eza lokola balabala moko ya kitoko pembea yango nazomona mwa ndako moko na porte yango nazomona lokola sine to drapo ya azaire ya kama

Na bilili oyo nazali komona ndako moko etelemi liboso na ngai na foto na monei eza na hendre eza ndako mok eza none na chantier eza na portail ya montane eza pena pancarte liboso na yango ekomami centre esika de toles ondre eza ndeti esika moko parsel ya rason.

Na zali ko mona eloko malgre machine, machine moko boye, na yebi te soki e salaka nini . Nazo mona pe moto a telemi likolo ya machine soki ye pe azo sala nini, na yebi te .

Na bilili oyo pe hondre eza esika bateksaka mafuta mpona na zomona eza na milangi ya milai hondre eza mafuta oya mpe eza esika bateksaka mpema mafuta.

Awa nazo mona eza ekeko ya bato mibale, basali yango tie ngo esika moko.

Awa nazomona eza esika moko bato batelemi nazomona na ndaku moko pembeni na mama moko afandi.

Nazali komona na boîte Oyo nazali komona gourmet ya argant ya kitoko

Awa namoni balakisi biso bana mike mibale moko aza mwana mwasi na mosusu aza mwana mobali

Kasi na bilili esika nazomona eza ont dirait na terrain ya volley bana mike bazosakana, ba mosusu balati elamba ya langi ya pondu, ba mosusu balati mosaka, ba mosusu balati langi ya motane eza bana mibali.

Awa bazali ko lakisa biso eza lokola bazali kotonga ndako moko boye, sotali malamu eza esika bazali kotonga.

Awa na zali komona mwana-mwasi afandi. Me bazali kolakisa biso, na suki na ye neti bakangaki ye suki. Nazali komona na bato mosusu pembeni na ye, na lokolo ya mwana-mwasi pembeni na ye.

Awa nazali komona eza libanda lopango nde ba zali ko lakisa biso foto ango, nazo mona libanda lopango koza ndako moko na kati ya molayi eza lokola ndako ya etage moko boye.

Awa pe nazomona eza lokola na nagomba moko ya monene côté kuna nazomona Awa eza lokola le désert nazomona Kaka ba matiti ebele.

Awa nazali komona bilenge mibali ba telemi ba mosusu ba ngunzami bazali kosimba posteure, motu na motu aza na posteure na ye nde ba telemi bango ndenge bazali wana ba misusu balati bilamba ya tishete ya pembe ba misusu bilamba misusu balati tichete ya moindo na ba pantalon pe ya moindo na moko ya kaki.

Awa liboso na ngai nazali komona bilenge mibale na basi on dirait bauti formation moko boye, bazali komona na mundele bango nyonso bazali na couche nez batelemi bazali kokanga mwa foto.

Liboso na ngai awa nazali komona ndaku, ndaku yango batongi yango na mabaya

ezali motre na mwa groonet moko na moni balatisi ete komoke ezali motre ya protexe

Awa ekoki ko zala esika ya oficr moko e salemaka pona nage mona eza esika moko a kitoko na mwa bendele ya liboso na yango awa eza côte eza lokola eza ba ofice pe ba bureau .

Wana azomoaza lokola na bati bilei na mesa nazomona kibakuli misatu moko eza lokola pondu mosusu misoni nazomona na badi to fuffu.

Eleko nazali komona awa ezali lokola signe, moko ya ba malien nazali komona ekomami association malien de club fustra eza signe ya bamalia.

Na bilili awa nazali komona bilei nasani azali komana fufu likola mesa na mwa misu ma bondoli za thomson.

Awa nazali komona eza lokola bande desine oyo moto atangaka, ekoki kozala livre moko ya kitoko.

Awa liboso na naine azali komona mwana mobale azali kopusa ongre pusupusu atimwa bidio mibale to na molangi moko ya mai aza ndete auti kotoka mai.

Awa nazali komona bamitukebele nazali komona pe na banderole moko ekomami brazzaville awa ekoki kozala eza na congo brazza

Awa ezali lokola na bureau ya mutu naza komona machine na kabati ba machines eza likolo ya mesa.

Eloko nazali komona liboso na ngai nazali komona eza neti livre moko boye, bana batangaka nazali komona ekomami onetop kozana dessin ya motu ya mobali likolo na mwasi na se, ekomami one top 1 donk eza livre ekoki kozala livre ya mwana ya premiere année.

Naza komona awa bato ezelekoleka eza na malabala mutuk eza ebele etelema eza lokola busi.

Oyo, Eza Sapato ya bana basi nde nazali komona esika awa! bazali kolakisa biso eza lokola basinga.

Awa nazalikomona bus oyo ememaka bato etelemi bus wana eza kitoko pe molayi.

Oyo eza ba materiele ekeseni ya bana kelasi nazomona carton yaba bike, carton ya ba crayon, ya couleur nde nazomona.

Awa nazali komona na photo oyo soki eza mwana mobali soki eza mwana mwasi nayebite mais aza naba meche moko boye nasuki naye

oyo ezalibilei nazali komona bilei eza na sani loso fumbwa mwamusuni moko nazali komona na pilipili peme nanbo foushete eza na mesa nazali komona na vera mai

Awa nazali komwaa bana bazali kosala eloko batenaka kara te balati bango nyonsi bakimona pembe na moina cinture ya moingo moko nde nazali komona lati ombire sinture ya motania.

Awa esika nazo mona eza lokola tata moko a telemi na chaine moko ya televszio azali ko loba .

Awa na zali ko mona pancarte moko ekomami po na yo une facturation plus claire, ezali lokola publicité moko boye ya Mtn, nazo mona bato mibale ba sinbi téléphone na loboko na ye

ono azomoneza mwasi moko bazali kolakisa biso na nsima na ye azomona pe na motu na ye batieliye meche na motu na ye

Awa eskae azali komona nazali komona pacarte moko ko boye ekomamila poste ekoki kozala esika moto ayaka kozwa bapapie na ye esika badosi na ye atindaka to ayambaka awa ne eza na poste.

nazomoni eza na kati ya mioko moko bato bafami basimbi bakai na babik bazali kokoma

Na bilili oyo nazali komona awa, ezali bongo na balabala, nazali pe komona mutuka moko etelemi pembeni ya balabala yango

Nazali komona sapatu ya bana mibali sapatu yango ezali ndeti victime ezali likolo ya tapi, tapi yango eza na langi ya motane ya go nde nazali komona liboso na ngai.

Oyo ezali eloko babengaka signe eza ya bato oyo babeta ndembo ya makolo

Awa esika nazali komona nazali komona bana-kelasi mibale , basi batelemi basimbani maboko ,nazomona molakisi na bango aza pembeni na bango kote kuna na coin.

Liboso nanga nazali komona machine moko omdire eza machine ya kotonga bilamba mashine yango eza mashine ya pembe.

Awa azali komona eza ba sapatu ya bana mibali ya kopola bosoto, eza likolo ya tapis nazali komona na mokolo ya motu moko likolo ya tapis.

onz ezali komona lokola soso na malos moke amakarot elazamon

Awa liboso na ga sapatu ya mwana mobali sapatu oyo tobengaka keche eza ya pembe eza likolo ya mesa.

Awa tozali komona bitumba ya karate bilenge mibali babundi, moko alali na se.

Awa nazo mona awa eza nyama moko babengaka na monoko ya lopoto Araigné.

awa esikani ezomona ezomona kamea mpo moko ezoleka na balabana ezomona bandako pembeni banzete kotona azomona terase moko

Awa pe eza lokola na ndako ya motu nazomona bana bafandi bango nyonso bazali kolia motu na motu na sani na ye nazomona na mama moko azali pembeni na bango.

Dessin eza liboso na base eza desert azomona eza ndeti ndeke moko eza na kati ya desemgo soki soso soki epone komami vita chips eza pe na pilipie na kati ya sashi yango nazomona sashi yango eza na langi ya motane.

Awa nazomona za vile moko ya kitoko bamotuka ezali koleka koki kozaza la taxi vorture azomoniza esika moko de vampo mokomoi.

Awa namoni mwasi moko asimbi micro azoyemba likoya aza na podium.

Wana nazomona eza lokola eza na atelie nazokonama basali deja bakiti na mesa menanu basilisi kobongisa yango te.

Awa nazomona eza likolo ya esika bana bayaka kosakana na bakansi tona bajo mosusu namoni eza esika bana bayaka bakoti awa na eloko ya bitongami awa eza kopona miloko moko eza esika mobana bakoki konya koseli kosote likolo ya eloko naomanazomona pene bamituka pemeni na maketi pembeni.

Wana nazomona eza ba joueur bazali kokangisa foto balati bilamba ya pembe.

Awa nazomona bazali kolakisa biso équipe mibale atletico madrid na réal madrid bazali koyebisa biso nani nde ako gagner.

Awa ezali esika basalaka ba briques oyo batu basalisaka pona kotonga ba ndaku

Awa nazomona mwana mwasi moko ya kitoko soki tolandi malamu to otali malamu, ozomona eza mwana mwasi moko ya kitoko me tozali kotala elonginete toza kotala kaka na nsima na ye eza na mameshe moko bakangi afandi na kiti moko ya pembe.

Awa nazomona eza neti na kilasi Bana bafandi bazo tanga.

Awa nazali komona mobali , moko azali kosala bompeto na balabala azo kombola, namoni aza na poubelle naye ,soki asilisi ko kombola atie na poubelle naye , alati pe na bilamba ya musala.

Awa nazali komona mwana mwasi ya telemu bakangi esuki nazali koseka zotala na se alati ea ma ya matale bakangi te moloko.

Esika awa nazomona eza esika ya bosoto makasi matiti ekomi ebele nazomona lokola pneu moko pe eza awa esikawa eza esika moko ya mabe.

Nazali komona batu mibale bazali kopesana maboko moko ya suki ya pembe mosusu bame nyonso nete ba costume

Esika nazali komona eza lokola esika moko lokola chantier, ba lingi batonga soki bala bala soki ndaku nazo mona mabanga ebele na batu pe ba telemi bazali kotala.

Nazali komona awa statut moko to ekeko moko, ba latisi yango kanju to robe ya ba mama.

Awa eza esika ba tekisaka mafuta namona eza na boutique, mafuta nyonso moto akoki kolinga akoki komona yango awa.

awa ezali lokola esika batekisaka bakaye to balibwe na bomoleza lokola eza na papetee moko boye

Awa nazali komona ezali mwasi moko ya kitoko mpenza ba saleli suki, suki yango eza modele ya coiffure na ye nazali komona alati pe t-shirt moko na ba boucle d'oreille na ye misato na litoyi moko.

Awa bazali kolakisa biso na kati ya motuka bazomona bamoteure bazomona biloko ebele na kati ya motuka oyo na basengebele bafungole yango bazali kolakisa biso.

Awa namoni bana basi bafandi eza dessin moto moko adessinaki nasima na bango namoni pe banzete

Elili oyo eza lokola ekeko ya elenge mobali afandi na kiti akangi misu. Alati eloko na kingo na zolo munene.

Awa pe nazomona eza lokola mama moko atelemi, bazali kolakisa biso elongi na yete me atelemi kaka alati mpe lokola mapapa.

Wana azomonaa balimbale bazosala batrenement ya karte ya basket azobeta basket.

Awa namoni balakisi biso eza esika moto akobimela eza Restaurant bar eza esika mokoboye ya kitoko ya kobimela

tawo nazali komona eza hondiri na kelas me bana baza libanda bazotambola nazomona bana bibale na bana basi pembeni wana

wana na fali komona oy tolengaka bamine moko tozomona loboko na ye kaka bamosusu baza liboso na ngai nazomona bango balati bacostume ya moindo na shémise ya pembe moko zalati costume nazomona eza ndeti oyo tolingaka blo fonces na pantalo ya moindo

Esika nazali komona nazomona bato ya telemi aza hondre ndako moko epanzana mpona nazomona biloko ebele na se bato bazali kotala na mosusu bazali kolokota oyo balingi balokota.

Awa na zali ko mona eza na restaurant moko kitoko esika ba fandaka kitoko na moni ekomami la mandarine nzaya esika moko ya bien .

Awa pe nazomona eza lokola ba rebelle moko boye namoni basimbi ba minduki nabango namoni penza eza neti barebelle

Awa nazo mona eza lokolo defile. Ba polisi bazo sala defile awa na balabala.

Awa liboso nanga nazali komona mwana mwasi avandi, mwana mwasi ango azali ko lakisa biso na mokongo naye ye na suki naye.

Awa tozali komona, ezali lokola batu oyo baza na bokutani, soki totali malamu bazali kosolola pona zamba oyo

Awa namoni eza bana kelasi bafandi nakati ya kelasi bazo tanga

Awa nazomona eza ndako moko ya kala pembeni nazomona eza motuka moko ekomami police donk eza motuka ya police etelemi pembeni ya balabala.

Awana nazali komona photo ya bato batelemi mwana mwasi na mwana mobali na mosusu pembeni na bango mwana-mwasi aza na biboko na maboko naye moko azali kopesa mwana mobali bizu batelemi na balabala.

na foto nazomona eza lokola na eglise nazomona paster asimbi micro ba christo misusu bafukami awa eza lokola asilisi koteya azali kosambelela bato

Awa nazali komona équipe ya banabasi nazalali komona mosusu balati ba tenue oyo ekeseni ba midèle balati jez ya bozinga ,ba mosusu balati mosaka, oyo mwindo asembi mwa bale na loboko na ye , nde yango nde nazali komona.

Nazali komona na bilili oyo na kati ya sane yango eza on dirait potopoto oyopoto balambi nazali komona na sache moko ekomemi nest kitcard jarond, ekoki kozala apotopoto ango euti na sache ya wana potopoto ango eoki kozala eza kitoko.

tak akoki kozaneza na hotel wana azomona bakiti bamesa nazomona badecoration moko sophistique awe eza na hotel

Awa esika nazomona eza esika nazomona ba mituka eza lokola esika ba sokola ba mituka.

Awa eza esika oyo batu basalisaka batu misusu soki bazwi ba probleme

Kuna na zali ko mona mdaku moko ya monene, bato ba zali na kati, na moko aza libanda, azali ko tambola makolo, na motuka moko ezali pembeli na ye .

Esika nazo mona, eza motuka moko ezoleka ya camion, ezoleka na balabala. Pembeni ya balabala, nazo mona eza terase moko.

Nazali komona foto ya mwana mwasi mwana mwasi ngo asimbi telefone azali kosala publicite.

Awa nazomona eza lokola bana bafandi libanda ya plase na bang,o batiye bapepitre, libanda baza na sani liboso na bango efo ezala bake koliya libanda.

Awa nazo mona eza lokola niau, nazo mona niau ndenge bazo lakisa biso Awa na kati ya foto.